Pletji. Pletji ɓe ɗo naftira be mai hala nyaamugo. Waata nyiri, nda ɗum nda perpetel mai be manga-manga. Manga-manga ɗo goɗɗo watai nyiri. Jei dou ɗo bo a watai haako on, ɓe ɗo naftira ha kicin.

Ɗobori ƴewana ɗum "rumman" jey junngo nyaamo ɗoo, jey junngo nano ɗoo bo ɗo ƴewana ɗum "apul" on "is’e furut" ɗo naftira bee may ɗo nyaama ɗo yara ɗo vo'itina ɓanndu nden ɗo mari "ampaana" ha ɓanndu soosay furut.

Batal on je onyiata je ɗume? je diklafenat ɓe ɗo naftira be dikilafenat on irin somi ha ɓandu goɗɗo ɗo nawa ko hunde fere irin to ɗo nawama ha der ɓandu to sai ɓe hokka ma diklafenat, to ɗo bo injection magaon batal magaon na lekki omba.

Bredi ɓe snaks ji. Bredi ɓe ɗo naftira be mai on ɓe ɗo nyama ɗum ɗo hasita be mai ha les ɗo bo nda cincin on irin cincin je ɓe watta ɓe wata ha ledaji ɗo ɓe ɗo sora himɓe ɗo soda nyama ɗum.

Kulaji on be basketji je ɓikkoi makaranta naftirta. Ɓingel on nasti makaranta sai ɓe sonna mo kula be basket ɓe wanna mo nyamdu mako be ndiyam mako ha gora hala dume to dilli makaranta brek o naftirta be mai.

Lekki islamic on no nyiyata bedo naftara be ledde ji ji, amino be do haura lekkiji mo bedo onadum dum blacksit beda naftara be mai, hala dume, gargajia je islamic.

Ɗum woldurop on woldurop ɓe ɗo waɗa on himɓe kaafinta watta. Ɓe ɗo naftira be man on waata kare ha nder. Goɗɗo shirya kare maako, be pat maanga, ashirya ha pat ɗo to ayiiɗi ashirya ha ɗo pat.

Guraasa on be baakuru, guraasa ɓe ɗo waɗa on be ɗume be fulawa on, ɓe saa ɓe waɗa pel pel pel sei ɓe waata baakuru kanjum bo ɓe don nyama, ɗum nyamdu.

Ɗo map of Najeria. Ɗo ɗo holla madorde ɗo je Najeriya bano no on yi'ata girin white girin kala ha'ayi bannin pat ɗoɗo holla fa ɗo je wuro fere je leddi fere je amin Najeriya on bannin leddi fere bo je maɓɓe kolo fere on.

Leso, bedo naftara be leso be wala, bedo wata katifa wala dau ,doudu je juti dou on hore leso mai, da kolo maga bo tu kolon da blu be white, be watan katifa chaka goddo wala, nomali bedo naftara be mai, babal amare bedo naftara be yara be bemai.

Kofi kofi silva kenan ɗo on ɓe viata kofi silva ɓe ɗo naftira be mai ko goɗɗo yara ti, bema ko ku ma goɗɗo yara gari, ko diyam, pat je a yiɗi pat a naftirta bema woɓɓe fere bo ɗo vaina ɗum ma hado hite dolla ndiyam gulɗam be mai.

Jarida, jarida ɓe ɗo vinda ko fe'i on, to hunde fe'i ha ba ha fattude ɓe vinda ha jarida. Ananan niusman ko ha rediyo ko ha Tv.Nden ɓe fiyata jarida bo fiyi, irin ɓe joɗata ha Sare fere ɗobo ɓe ɗo Soda jarida mai janga.

Ɗum aku'ati on, ɓe do naftira be ɗum hala watugo kare too goddo wadan yaadu waata kare maako ha nder kokuma too awoggi karema awatan ha nder a resa musamman ma ɓe do naftira be maajum hala yaadu.

Do hunde kayan marmari on banano yiataa, da be hei kwakwo dabe dibinoji da be ayabaji be hauri hala fruit ji kanjuma do voitina bandu be nyaman on bedo wati hader taso.

Kare pawne on jey rowbe naftirta, on yi'ata ndaa "jammbaaki" ɓe ɗo wuja hunnduko. Ɗoo bo ɓe ɗo ƴowna ɗum "maskara" kannjum bo ɓe ɗo naftira bee may on goɗɗo to waatan koo "ash" ha dow ha gite maako koo huunde feere. Ɗoo bo pawda ɓe ɗo wuja ha yeeso.

Nyamdu on ha nder pilet onyi ata nyamdu marori be hako stiw, nda be geraɗe ha gefe, nda be salat ha gefe, beɗume be mayones, ɓe wati hander pilet on ɓeɗo nyama.

Babal fiyugo bol on bana no on yi'ata nda himɓeji ɗo dari ɓeɗo wati jesi kala kala be hosi hoto woɓɓe fere ɗo dilla woɓɓe fere go ɗo dari nda bol yeso maɓɓe ɓeɗo rena on e fudda bol be fiya.

Irin shagoji manga manga plaza ji ɗo. Ɓeɗo sorra kareji, ɓedo sora purovison ji. Irin himɓe manga manga on warata banano, on yi, ata, nda konsrokson manga mai dow be les. Goɗɗo to a yiɗi irn himɓe manga manga ɗo naftira be mai.

Nyebam on be urdi nomali roɓe ɗo naftira on ɓe waɗa paune beman, nyebbam ɗo to ɓe yiwi ɓe wuji habandu maɓɓe gam hala laitinin to' bo urdi ma'ga on.

Kashu, kashu ha dow leɗɗe on ɓe heɓata an den ɗum ɗume on? ɗum frut on ɓe ɗo yara on hunde dow ɗo ɓe sakina, nder man on ɓe yarata, ɓe sakina ɓikkon nder mi ha dow leɗɗe on ɓe ittata.

Fayande on je himɓe nane je ɓe naftirta be loope, ɓeɗo wada bana no enyi'a ta dakoni halesdo asusu ji on ɓeɗo wada asusu mai se ɓe dan sumpita babal ha les je goɗɗo watata cede mako, ɗoɓo kujeji je goɗɗo watata turaren wuta mako surna sudu mako.

"Dibino"Dibino ɓeɗo naftira ɗum ɓeɗo nyama ɗum to goɗɗo sumi wakkati sumtugo do naftira ɓe dibbino o sumtira ɓe dibino boɗɗum ha ɓandu.

Do fulaawa on je on yi'ata ɓeɗa naftira bemai ha saare ngam ɗume ngam goɗɗo vo'tina saare mako to a yidi a voitina sare ma a watan fulaawa ko ha dammude sarema ko ha nder saare ma ngam ɗume ngam vo'itina saare ma ngam babal ma heba voɗa.

Habayaji on banano onyiata be do sora dezaininji kalakala da be wati be wadi fashion mabbe amma bo be do wada talla kala moyidi pat se ya soda nomali robe on naftirta beman irin doman.

Laɓi ɗo on yiata ɗo labiji on, wodi je wari daga hirna, wodi je wari daga funa, wodi je wari daga fombina, be waila, ɗo pat labiji me goɗɗo ha yata pat wodi labi je tokka ta, to ayahan hedi hirna ha ayata mai hedi hirna a wawan a tokka lawol mai, to bo awawan ran hedi fombina pat lawol jime nda ɗum ɗo holli awaɗan discraibin ha goɗɗo yata.

Mota on ɓe waɗi dekorektin maaga be fulawaji bo alama holli to goɗɗo yiɗi saha, awawan ayaha asoda mota ma awara awata fulawaji ɗo ko kuma irin ɓangal je ɓe watta haɓerlejeji ɗo to ɓe waɗi ɓangal ɓeɗo heɓa mota ɓe waɗa dekorektin ɓe hosa amariya ha nder.

Brosh ɓe ɗo naftira be brosh on ɓe ɗo wogga hunduko to fini fajira, a naftiran bee brosh ma a waata makilin ma a wogga hunnduko ma nden rewɓe feree do naftira be mai ɗo waɗa jeera yeso maɓɓe koo gaasa be wallina gaasa maɓɓe, wroɓe feere ma ɗo naftira bee mai ɓe ɗo wallina gaasa maɓɓe.

Mahol on daɗum ɓe waɗi kolliya ɓe waati penti kashi ɗiɗi ɗa ɓe waati ash colo la wayt ɓe holli ɓe waɗi kolliya ma go on ɗon voɗi sosai.

Himɓe ɗo joɗi himɓe mai bo worɓe jodi ko ɓedo waɗa mitin, ko ɓedo waɗa hiira caka maɓɓe tema sobiraɓe on. bana no min lari ni on lari no ɓe joɗi ɗo wawan lata sobiraɓe on, ɓeɗo jodi ɓeɗo wada dume ɓedo wada discotion chaka maɓɓe.

Lamɗo on do vurta nda himbeji les mako ɓo ɓe do dari ha yasi dogari'en bana no on yi'ata wadi ɗiresin mako bana non lambe haɗi ɓe wada oɗo jogi sawru mako paɗe mako pat odo wati irin je lamibe ɗo juge ɗo rena mo ha yasi ɓe mabbitina mo motaa

Awara on be pepe fish on yiatan nda ɓe sa'i awara nda ɓe wadi pepe fish bo be tattase ɓe hauri ɓeɗo waɗa ɗum beɗume be nƴabbe on, waken suya bo ɓe watta awara mai liɗɗibo min ɗo heɓa on haa nder ve'ndu.

Ɓikkoy on ɓe ɗo jannga, ɓe ɗo nana belɗum, ɓe ɗo jala, ɓe ɗo naftira be compuuta. Nda ɓe ɗo naftira be compuuta man haa yeeso maɓɓe ɓe ɗo jannga, ndaa bayrooji maɓɓe bo, ɓe sigi, nda bo caafinal maɓɓe haa leddi.

Leki damba inde maga kof of sirop, sirop on ha nder to a sodi sei awara a hokka ɓikkoi ma, to ɓingel nyauɗo, ɓingel ɗo waɗa damba, ko mauɗo ɗo ɗoja, ɓeɗo naftira be mai hokka ɓe.

Ɗefte ha jirulɗe, tarihi nane. Ɗo waɗa inɗikatin ennyia kashi kashi. Ɗefte mai woɗi pat wan, woɗi pat thu, woɗi pat tirii, woɗi pat foo. Ɗo irin tarihi nane on, je be waɗi sali on, ɗo waɗa ɗiskiraibin.

Keke kenan. Keke ɓe ɗo naftura be ɗum hala tirans pot, goɗɗo va’a dow maaga laanya, kosde ma siga haa ɗo ado laanya, kanjum on ɓe ɗo vi’a ɗum keke kosɗe ɗiɗi.

Pawda roɓe ɗo naftira bemai dizaign roɓe ombe on naftirta bemi, ɓeɗo wata ha kosde dom ɓe ɗo fauna bemai don ɓeɗo wata ko fashan on onjom be naftirta bemi roɓe.

Hore be mordi, dadum horeym be mori mordi hore bingel ɗo mori dadum ɗo vodini wanjom be vi’ata dum horee.

No onyiata kicin kenan kicin ɓe ɗo nauftira ɓaɓal ɗefugo, no onyiata ɗo je zamanun irin kicin je zamanun da pambo hatto ɗo ɗari ɗa ɗurowaji ɗo ɗari ,ɓe ɗo naftira ɓe ɗum ɓaɓal hala ɗefugo ɗum ɗefa nyiri.

Hoore leeso, be durowaaji be woldurobji, no on nyiyata ɗo. Ɓe ɗo naftira ɗum on haa suudu. To goɗɗo yaarina kafinta finama, woɓɓe feere bo, ɗo yaha sooda on fiyinga, ɗo wara a jeera haa suudu, ɓe hoosa katiifa ɓe waata nder, ɓe ɗo waala haa dow may on.

Dow lawol dow gada, nda himbe ɗo sala les gada mai bo don leɗɗe jiji fere ma himbeji ɗo sala hedi les mai, hawa biyu on nda hediido deference way himbe tokka sala.

Himɓe on ɗo fiya bol ha filinbol maɓbe. Ɗo no on yi'ata oɗo dari be bol o aati yeso goɗɗo odo dilla ɓeɗo fiya bol on hababal filinbol maɓɓe.

Ɗoo notji on jey inji bee mootaaji, "noomali" himɓe "maashinalist" on naftirta bee may, yi'ay ha nder "maashin, koo kuma" ha nder moota. "sipayna" to wari fisti sey a yi'a kuujeejiiji may. Hunnde gootel to walaa ni sey a tawa huunde maa dillataa, moota maa koo maashin maa dillataa.

hunde defugo jey zamanu, ɓe ɗo ƴowna ɗum gas, ɗum on yi´ata joonde nayi 4 on, fayannde ma on a warata a resa haɗɗon a wadda acaana ma a huɓɓa yiite, hiite wara a va`ina, amma ɗo naftira on be ɗume? be gas on, woodi ɓaawo maaga.

Nyebbam wujugo je ruɓe, roɓe'on naftirta be mai .ɓe ɗon naftira be mai'on ɓe Wuja ha ɓandu mabɓe, wobɓe fere ɗon wuja'on hala laitinin ɓandu heɓa gerinaɓe ɓandu mabɓe. Fere bo ɓe ɗo wuja'on won tan hala be waɗa bilicin.

Kusel on, kusel ɓe ɗo nyama on, kusel bo ha ndabbawa on ɓe heɓata, ko ha nbala, ko ha nagge, ko ha Pucci en ko ha toini kusel ni ɓe ɗo heɓa ɗum on ha ndabbawa.

Filin bol. Filin bolɓe ɗo naftira on ɓe ɗo fiya bol ji worɓe ɗo naftira be mai rowɓe do fiya. Amma bana on yi'ata ɗo worɓejiji on ɓe ɗo wati jesiji maɓɓe sare kashi ɗiɗi on nda ɓe ɗo wati grin be ret ɓe ɗo bo ɗo wati ping be blak.

Leso asibiti ɓe n'uraji, bana no on nyiyata nda tivi haa dow, ɗo to goɗɗo nyauɗo ɓe wara ɓe wallina goɗɗo haa do leso ɗo. Na'uraji ɗo on ɓe heftata ɗume on purobulem goɗɗo ɗen ɓe hokka goɗɗo lekki je nyaundata ma.

Campo ɓe ɗo naftira be may on, ɓe ɗo loota hoore, worɓe naftiran be may, rowɓe naftiran be may. To goɗɗo yahi salun ɓe rufinte haa hoore ma, ɓe lootina ma, ba sabulo on ammaa jey lootugo hoore.

Ɗo boo saare on, on yi'ata ɓe ɗo penta saare may, nda laada ɗo waali haa leddi ɓe ɗo naftira bee may ɗo ɓe va'a dow to woodi ko ɓe watta haa dow may, ɓe haɓɓa nda no on yi'ata kolooji, ɗo'o pat pentiiji on be waɗi kala-kala nda bee taayesji boo haa les.

Goɗɗo ɗo waati limse maako way cet maako ,be bulu gis maako, ha nden o ɗo jogi bakkoore maako, ha junngo ɗo dilla ha dow laawol. Ha kombi maako ɗon gaska feere jey kolbet jey ɓe waatata ndiyam dilla ha nder.

Ɗo ɓeɗo ewna ɗum fauda, roɓe ɗo naftira be mai babal gerugo yeso mabbe, ɓeɗo naftira be ɗum fauna hunde paune je roɓe on ɓeɗo wata ha yeso maɓɓe.

Ɗoni himɓe worɓe on dari ɗo jala, alama holli ɓe yewti on jalni ɓe. Goto maɓɓe ɗo wati darugal, darugal gite. Goto bo ɗo dari kombimako ɗo jala.

Feho tamsugo maase on. Ɓe ɗo naftira be mai on ɓe ɗo tamsa maase. To a timmini haurugo kullu ma, a yiɗi a tamsa maase ma. Ha vurdere on yi'ata ɗo, to goɗɗo resi feho man ha dou yiite, vurderejiji ɗo ha babal mai goɗɗo waatata nyebbam seɗɗa-seɗɗa ha nder, wadda kullu maase mai waata haa nder sa’a. To jei nder sa'i a wailita ɓaawo bannin on.

Ɗo Sayin bot ɗo je talla'on, ɓe ɗo waɗa talla MTN on nda ɗum no'onyi'atani, nda Godɗo bo hanon Sayin bot mai ɗon dilla, oɗo jogi leda ha jungo mako oɗo fa'ira hedi Nyamo mako.

Ɗo shampo nyebbam lotugo hore be nyebbam wujugo ha hore nomali roɓe do naftirta be mai do shampoje ɗo juti do blak in kolo kanyoro be lota hore maɓɓe bemai afta lotti hore be mai ɗo bo wara wuja on ba nyebbam hore.

Do jungo debbo on, be jungo gurko bana no on larata. Jungo debbo mai odo wati halgare mako be agugo mako. Gorko mai bo do wadi halgare mako hanko mai fu, bana on yi'ata debbo mai wadi kujeje do kotes ha jungo mako.

Sare, nda sare be get, nda fulawaji ha dammugal sare me be bola, ɗo get on je on yiyata ɗo get mai bo ɗo maɓɓi be kwaɗo, ɓe ɗo maɓɓi get manga, be petel.

Lekki, nume on lekki lekki on medo naftira goddo nyaudo ko ɓingel ko manga do nyaudo kanjum on be hokkata be ha Asbitii Docto windinama awarata a naftira be man hala njamu ɓandu.

Urdi, urdi ɓeɗo naftira on pesa ha ɓandu ko ha kare goɗɗo yiwi wawan naftura be ɗum fesa urdi man bo worbee be roɓɓe pat ɓeɗo naftura be ɗum gam goɗɗo haccata to aɗo naftura be urdi.

Ɗum waipa, ɓe ɗo ƴona ɗum waipa. Ɓe ɗo naftira bikkoi perpetel, ɓingel bu'i haa ɓandu maako. To Daada yiɗa loota mo be ndiƴam, sai maɓɓita hoosa. Ɗo ba tissu ni, be ndiyam-ndiyam, ɓe woggina ɓingel ko waɗi haa ɓandu maako.

Lemse’on je robe naftirta bemai bedo yonadum matiriyal be hulamaga jejamano ,do vurta to ayidi a yaha a soda sa a yara tela nyotinawa to riga be salla aidi do riga be gudel ayidi to dogo riga pa je a yidi on a yata a soda amma nomali robe on naftirta bema.